nachimbila n ye ghana liiga ka niŋdi akuribaatisi yiɣi lebigimaŋa niriba n kuli za o nyaanga n lihiri o ka o kuli niŋdila o baŋsima

yila ka bɛ yiinda ka bɛ shɛba nyɛla ban ŋmɛra ka naan che ninvuɣ' yiŋga ŋun kuli niŋ nimmɔhi n-yiindila yila ŋɔ shɛba nyɛla ban ŋmɛri jitainima ka shɛba mi gba zaa be n-ŋmɛri nuu ni binkumda la

Gamo n kuli niŋ ka yili wurim zaasa yili maa yili maa wurimbu maa puuni hali taabo nim zaaha ku kabisi kabisi mi n pa tabi zuɣu a yi lihi sagbana puuni a ni nyɛ din ku ku n sabigi diti

bihi n zaya n-niŋ nimmohi ŋmari bin kumda shɛba nyɛla ban ŋmari lunsi ka shɛba nyɛ ban gbubibi yɛ vuhisi sokam ku bela lala picha ŋɔ ni niŋdi o ni bɔri shɛli

palli n-kuli dɔya ka kom deei li zaasa saɣiri ku nyɛla din ku do lala kom maa nangbanyee ni gootanima maa puuni zaasa niriba nyɛla ban lɔɣiri koma ŋɔ n-garita ka loorinima za lala palli ŋɔ shee ni maani shee nyɛla shɛba ban gba ni kuli zaya n-lihirila lala ko' biɛɣu ŋɔ

Paɣa n ʒiya chimdi waagashe o luɣuli zuɣu zaŋ chɛŋ o nudirigu polo piɛɣu nyɛla din ʒɛya ka o nuzaa zuɣu dalbili ʒɛya waagashe maa chimmi n bɛ tahapoŋ ni ka tam boɣati zuɣu

paɣa ni o yidana ni o bia zaya ka yiŋga za bɛ tooni n-ŋmaari ba la foto bɛ ni za luɣishɛli polo maa nyɛla ŋarima ni kuli galisi luɣishɛli polo ka di nyɛ kuliga duli ka so yirina kuliga maa puuni

duu n-zaya duu maa puuni lakɔrigu nyɛla din zaya ka ti' bila be di puuni kuɣisi nyɛla din gba zaa be duu ŋɔ puuni ka teebuli bila gba nyɛ din za di sunsuuni

Niri ba n beni tumdi tuma ni kuriti ka so kam kuli nyela ŋun ye o tuma ni gɔɣli ka pirila namda muɣ'ra. So n kuli tamla kiriti maa zuɣu ka so mi gba ʒɛ dizuɣu ka shebi be tingban ni.

loorinima n-ku kariti taba ni bɛ karibu maa puuni shɛba bɛla tooni ka shɛba mi gba be nyaanga so mi n-zaya n-zaŋdi tani n-wuhira bɛ ni yɛn chaŋ shɛm

doo n-za shit' dundoli ni shitɔ' shɛli o ni zaya maa nyɛla bi ni kɔhiri binwala luɣushɛli polo o zala shitɔɣu maa dundoli puuni

galamseegbiriba n kuli niŋ nimmɔhi m-be batibati mini ko' biɛri puuni n-tumdila tuma bɛ shaba nyɛla ban za mashini gbuni ka shaba nyɛ ban be kom ni ka shaba mi kuli gbubila gbambihi n toori lala ko' batibati maa

Nachimbi n ku bɛ boɣali ni niŋ nimmohi gbira ka tumdi tuma ninvuɣu yino so ʒɛla bi tooni ka yɛ neen piɛla ŋun ku lihirila bini tumdi tuma maa o maŋmaŋ bi tumdi tuma maa ka nyaɣa baaji o tooni

teebuli n zaya ka lapitɔpu pa di zuɣu ka so ʒi di gbini ka sabira o ʒia maa ka o nu' yinga nyɛla din pa lapitɔpu maa zuɣu foon nyɛla din gba zaa paya ni bukunima ni kapu tii ni be di puuni

Paɣa n kɔhiri talla nima talla nima puuni o gbubi la shɛli o nuuni ka zi ahɛŋa kpama n yɛ o ni zi shɛli maa o ni gbubi shɛli maa mi di yɛla braahi nima ni bɛ ahɛli puuni.

Kaya ni taada ka bɛ kuli wuhiri kpe dabba nyɛla bana gɔbi chinchina chinchina maa nyɛla balibubalibu ka sokam zaa sa ga o kama ni nyɛ shɛli ka nachimbihi shɛba mi pe fooli ŋuni pe fooli maa be tooni maa nyɛla ŋuni ʒi laa ka mɔri be di puuni

moto n-zaya ka poliŋa za di gbuni o nyɛla ŋuni pili zuɣu ŋmani zupiligu o nuzaa zuɣu nyɛla niriba ayi ni za luɣ' shɛli polo n-ʒila kuɣu zuɣu yino ʒila kuɣu zuɣu ka o teebuli maa zuɣu ka koopunima tamya o nyaaŋa nyɛla teebuya ni za luɣ' shɛli

Fulaaki nim n ku bɛ kpɛ fulaaki nima maa nyɛla din nyɛ fulaaki balibu balibu n wuri tinsi din bɛ duniya ni USA nyɛla din bɛ di puuni iingilan mini jaamɛni ni afirikan kauntiri nim balibu balibu

Bihi n-diɛmda bɛ nyɛla ban diɛmdi ni gabisi ka yiɣiri yaɣiri li ka bibihi shɛba gba zaa zaya n-lihiri zaɣ' kura maa ni diɛmdi shɛm lala saha ŋɔ puuni

wuntaŋa laatinima tahapɔŋnima n-kuli pɛmpe ka paɣiba nyɛ ban be di gbuni paɣiba anahi n-nyɛ ba yiŋga nyɛla ŋun zaŋ o nuu n-zaŋ pa lala wuntaŋ tahapɔŋ shɛŋa din neeri laatinima la

Niriba n-kuli be tuma puuni m-maani palli bɛ nyɛla bana toori tandi m-mali n-sɔŋdi tiŋagbni ni shɛba nyɛla bana zaya lihira ka shɛba mi gba zaa yɛrigiri tandi maa palli maa zuɣu ni soobuya

Salimagbibu laɣim niriba ka bɛ kuli niŋla nmmɔhi n-tumdila tuma n-gbiri ka fari tankpaɣu n-yeeni li mi batibatinima puuni shɛba nyɛla ban gba kuli zaya kpe dabba noli kuli be lala tuma ŋɔ maa puuni

Paɣasaribili n ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ kompiuta n tam o tooni ka di tam teebuli zuɣu o ni ʒiya maa o tooni kolba tammi ka binshaɣu bɛ di puuni ni buku

teebuli n-zaya teebuli maa zuɣu nyɛla bukunima ni pa shɛli zuɣu ka niriba zaŋ bɛ nuhi zaŋ pa lapitɔpu gba nyɛla din pa ni ka shɛba gba zaŋ bɛ nuhi zaŋ pa lapitɔpunima maa zuɣu ni ninkpara ni foonnima n-kuli paya